Ngabezempilakahle abakhanya behanqe isigulane besincedisa ngesikhathi sobhubhane lweCovid 19 bakhanya begqoke bonke bevikelekile ukungatholi umkhuhlane.

Ngabezempilakahle bakhanya begqokile bevijelekile omunye wabo unika injection umjovo owomuthi othile.

Owezempilakahle okhanya egqoke wavikeleka emakhaleni ezandleni kanye lasemzimbeni. Kukhanya elesigulane asinika injekishini phecelezi ngolimi lwasemzini.

Lapha kusemtholampilo kulebhakane elikhomba lapho umuntu aqala khona nxa efika ukubana ancediswe kusemtholampilo.

Ngabafundi abasemhlanganweni kumbe esikolo sokufundisa ngokusebenzisa omakhale khukhwini kumbe phecelezi amathembukesti ngolimi lwesilungu, ukuthi asebenza njani.

Ngababili ababukisa izithupha zabo ngemva komhlangano othile, kumbe balungiselela umhlangano othile, basebebukisa impumela lemklomelo yabo.

Sibona inkokheli zengatsha ezitshiyeneyo labathungameli mhlawumbe abogatsha ezitshiyeneyo aboluntu abehleli emhlanganweni, becubungula becwayisisa, behlaziya indaba ezitshiyeneyo

Abantu abahleli ebhentshini beludwende kubukeka sengathi kusemtholampilo, bamelele ukuthola uncedo kumbe ukuncediswa ngemkhuhlane etshiyeneyo.

Ngowezempilakahle okhanya engumqeqeshi kumbe eyingcitshi ekuhloleni amehlo .Kulomuntu amkhangelayo ukuba amehlo akhe angabe elohlupho bani.

Lapha sibona imota yezempilakahle iambulensi ethwala izigulane lomongikazi eceleni unesi okhanya ehamba ehaluzela, etshitsha mhlawumbe kukhona okuqakathekileyo okwenzakalayo.

Ngowesifazana othwele usana eSibhedlela kungenzakala ukuthi uqeda kubeletha kumbe ululethe eSibhedlela ukuzolatshwa.

Omama labantwana basemzileni kungenzeka basemzileni bafolele ukuhlabisa abantwana kukhanya kulowezempila kahle eceleni okhulumisana labo

Luhlobo kwesigelo esithile, esisetshenziswa emtholampilo. Nxa kuhlinzwa kumbe kuthungwa umuntu. Siyasetshenziswa lesisigelo.

Yimtshina emkhulu esetshenziswa ezibhedlela ukuhlola imkhuhlane ngaphakathi komzimba womuntu ukuba kuchaze ukuthi kuyini okungabe kungahambi kuhle.

Yisigxingi esikhangela ngempilakahle yomuntu okokuqala ukuthi uphefumula kuhle yini emzimbeni lokuthi inhliziyo yakhe ipompa kuhle igazi na lendlela atshisa ngayo emzimbeni yisigxingi esikhangela ukuthi umuntu impilakahle yakhe injani.

Ligabha lamaphilisi okwelapha umkhuhlane wesihudo okuthiwa yi SDA ibizo lawo awokuvikela isihudo .

Ngumuthi othile osetshenziswa ukwelapha imkhuhlane engabe isesikhumbeni. Usetshenziswa ngokugcotshwa emzimbeni welaphe ijwabu.

Ngamaphilisi awomhlobo othile anathwayo angabe eselapha eminye yemikhuhlane ebalisiweyo lapha.

Ngamafutha okuzicona ngemva kokugeza asebenza ukuba umzimba unukelele kuhle okwesikhathi eside kumbe usuku lonke.

Ugcobo oluthile olungasetsgenziswa ukulapha loba ukwenza iskhumba sibe butshelezi nxa umuntu ewusebenzisile.

Ngumuthi osetshenziswa ukwelapha isiqhatho ongumkhuhlane esingawubiza ngolimi lwemzini okuthiwa ngama piles phecelezi ngesikhiwa kulendlela yokuba usebenziswa njani

Ngama philisi okuvikela umkhuhlane weflue. Alotshwe ngamabala emzini okuthiwa yi Olxatenivia capsule.

Ngowezempilakahle lomama womntwana. Kukhanya ukala umntwana ubude bakhe eqathanisa leminyaka yakhe ukubona ukuthi kahlaselwa ngumkhuhlane wokuswela ukudla.

Kusendaweni lapho okutholakala khona imithi lamaphilisi athile awokuzincedisa .Okubizwa kuthiwa yipharmacy phecelezi ngolimi lwemzini .

Yindawo yokucinela imithi ethile ebizwa icelezi ngokuthi yi pharmacy ngolimi lemzini okungaba sesibhedlela lapho okucinwa khona imithi etshiyeneyo

Ngabezempilakahle abathethe umpikitsha bebukisa abakwenza kumbuthano owawukhona ngo twenti twenti thri, ihelthi khempu.

Ngowesintwana osekamelweni lokuphumula ozelulayo, ngemva kokwenza umsebenzi wokuzelula othile.

Sibona owesilisa onatha amanzi ayiwo amqoka emzimbeni womuntu ukuthi igazi lihambe kuhle lokuthi umzimba usebenze kuhle amanzi ayadingeka emzimbeni.

Ngowesintwana okhanya esendaweni ethuleyo ,esemfuleni, uyazelula ukhanya usendaweni elokuthula

Owesilisa osethubeni lokuzelula umzimba mhlawumbe elungiselela umncintiswano othile okumele ayengena kiwo yikho ezelula.

Ngamafutha okugcoba enza ijwabu likhanye libukeka libutshelezi njalo lihlanzekile. Amafutha lawo alebizo lawo alolimi lokweboleka elemzini athi, Aloe Propal's Creme.

Liluba elibukeka liluhlaza. Iluba elithile, mhlawumbe lilemsebenzi yokwelapha kumbe eyokugezisa eliyenzayo.

Isihlahla sohlobo oluthile silomlayezo okuba sisebenzani njalo sisebenza njani sithelile silamaluba silezithelo okuyikho okusetshenzisayo.

Umuntu olungisa amakhambi athile angaba ngowokugcoba kumbe awokunatha nxa umuntu eselapha umkhuhlane angabe elawo emzimbeni